Ɓiingel gorko oɗo dari oɗo ɓorni riga mako ɓalejum be paune yelo be sallapink ɗammuɗum oɗo wati sos ha kosɗe paɗi paɗe mako dari ha dow lawol lara.

Ɓikkol leɗɗe goiva ɓe ɗo nyama ngoiva on ɗo nafa sosai ha ɓandu ɗum furud ɗon boɗɗum ɓe ɗo nyama banni ɓe ɗo wada jutt mai ɓe yara ɗum ɗo nafa sosai.

Leɗde ɗo hauti joɗi, ɓe ɗo naftira be leɗɗe ɗo on bo ha huɓɓugo yite. Ɓe ɗo waɗira danki fu be mai ha sare, ko ha yasi yonde, ɓe ɗo naftira be leɗɗe.

hooree ɓinngel debbo ɓe sanci hoore may safiti, mooɓika ɓaawo ɓe moori morgowol ɗiɗi boo haa yeeso wedo wadi dum seda-seda o ɗo ɓorni riiga maako junngo dammuɗum kolo riiga may ping, daneejum bee bulu o ɗo duhi sarla maako boo ɓaleeyel.

Pade je r robe do fauna pade do on gam yahugo babal bido yadi da makaranta bre yadada babal bangal bre yadira kugal pade mai do fauni dow mai vodi kolo pade mai blu da feri bo ha lesmai kolo go dejum.

Buwurgal, ɓe ɗo naftira be mai on ha nyamdu to hako goɗɗo ɓoɗi sei wata ɗum ha der mai botta ɗum be mai, ko gari ma to ɓoɗi ɓe ɗo naftira be mai ha vo’utungo gari, kanjum on bote mai.

Rooɓe, ɓe ɗo mofti, ɓe ɗo jogindiri junngo ɓe ɗo haddi gudel gargaajiya maɓɓe, ɓe ɗo sanki mooɓi hoore maɓɓe woɓɓee feere ɗo moori ɓe ɗo mooɓi ka bee winndo ɓe ɗo waati oldi daande, ɓe ɗo woma bee oldi ha junngo maɓɓe.

Ɓinngel debbo, o ɗo ɓorni riga maako, be siket. O ɗo mooɓi gaasa hoore maako may, hawti ɗum haa caka o ɗo waati jambaaki haa hunnduko, gaazal haa gite, be aycaado, be gaasal haa geeram, o ɗo wuji fawda, o ɗo waati yeri haa noppi, o ɗo waɗi junngo maako ni haa keesi, vika maako may baɗeejum, be ɓokko-ɓokko be ɓaleejum, siket maako.

Himɓe ɗo mofti dari ha babal moftirde, goto ɗo dari jogi mbaggu guda ɗiɗi, bawɗi fere bo ɗon ha leddi ɗo jooɗi, fere ɗo waali, ɓe ɗo haɓa fiyugo himɓe dara laara ɓe.

Ɓinngel debbo peetel, o ɗo dari o ɗo borni riiga maako boɗeejum bee Riiga peetel haa nder daneejum o ɗo jogi goora ndiyam maako, o ɗo waati Yeri haa noppi maako, o ɗo dari haa caka saare, mahol sare mai boo penti man daneejum.

Derkejo oɗo borni kare bol mako fija bol, oɗo ɓorni riga boɗeejum salla boɗejum be sos maako, oɗo paɗɗi paɗe maako, nda luttuɓe maako bo ɗo ha sera to, nda bol maako mai ɗon ha leddi oɗo ɓamti kosɗe gotel ha dou.

Gene bali bedo naftira be mai on ha sanyigo hunde bedo sanira dago bedo sanira mafishi bedo sanira bo kondo watugo hunde dum boddu sosai ha sani saye

Mota ambulas, andira ɗum be mota hosugo nyaube, ɗo hosa maibe, to goddo nyaudo ɓe wata ɗum ha ambulas ɓe yara ɗum ha asibiti fere ko to goɗɗo mayi ɓe ɗo wartira ɗum saare be mota mai.

Oldi dande be yeri be hunde jungo, ɓe ɗo wata ɗum on ha dande, ɓe ɗo wata yari bo ha noppi, ɓe ɗo wata hunde jungo ha jungo, beddina debbo paune sosai.

Sare, da dammugal sare mai ɗo maɓɓi. Da ha varanda mai boɗon dammugal be windo ɗon jamɗe ha totton, da ɓe ɗo a ti ɗum, da fulawaje ɗiɗi, ɓe ɗo awi da asi, da bop lamtarki maɓɓe, ha sera kauno maɓɓe mai ɗon penti bulu da daldal sare mai bo ɗo rufiti be leddi jarandi.

Lambatu: Ɓeɗo waɗa lambatu on haa sera labi ngam haala ndiyam. To ndiyam wari heɓa haa sala ɗo nafa sosai haa faccam ndiyam.

Doya be sa'i'dum be geraɗe, ɓe ɗo nyama ɗum, ɗo harna, ɗo vela ha hunduko, ɗo ittina goɗɗo velo, ɗo nafa bo ha bandu goɗɗo, ɗo ɓeddina goɗɗo iyam ha bandu.

Palel lekki: Lekki henre on to henre goɗɗo gotel nyawi heɓa lekki ɗo yara ɗo yambitina henre sosai ɗum boɗɗum sosai ha nyaundigu henre.

Gasa, ɓe ɗo wataɗum'on ha dou gite, ɓe ɗo.wi'aɗum ai Lacis, ɓalejum rouɓe ɗon faunira be mai, ɓeddima rouɓe voɗugo be p Paune to ɓe wati, ɓe takka hadou gite, ɗo ɓeddinaɓe Faune be Voɗugo.

Saare ɗo maɓɓi, be get ɓaleejum, get mai bo ɗo kupli be kwaɗo, haa yonɗe saare mai bo ɗon penti daneejum, be yelo, nda bob lantarki maɓɓe ɓo ɗo ɓili haa doo, nda geene bo seeɗa-seɗɗa haa yonɗe saare mai.

Debbo ɗo joodi, o ɗo ɓorni riiga ɓaleejum, ɓe wiya ɗum hijab, o ɗo fawni haa junngo, be haa sera, o ɗo waati oldi junngo, be agoogo junngo o ɗo joodi haa dow korowal, kolo korowal may boo, burawun, taayels haa leddi may ɓo milik kolo.

Yeri be sarƙa, ɓe ɗo waata yeri, on haa noppi, ɓe ɗo waata sarƙa, bo haa daande, ɓe ɗo faunira be mai, rooɓe be faunarta ɗo ɓeddina debba wodugo, ɗo ɓeddina ɗum bo paune haa ɓandu.

Alayyaho, ɗum haako leɗɗe on ɓe ɗo defira haako bee mai, feere bo ɓe ɗo waata ɗum haa nder nyaamdu, ɗum boɗɗum sosai haa banndu goɗɗo, ɗo ɓeddina goɗɗo njamu bee iyam haa banndu.

Ɓikkon leɗɗe leemu, ayaba, apule, kankana, ɓeɗo nyama frud ɗo boɗdum sosai ha ɓandu ɗo ɓeddina goɗɗo njamu.

Korowal jodugo faunira palo, be mai to himɓe wari joda ha do mai siutira kanjum on bote korowal ha palo.

Ɓinngel debbo, oɗo sancii gaasa maako mai darni o ɗoo husti gaasa maako ko mai ha ɓaawoo, gaasa maako mai ɓaaleeha oɗo wati yeeri maako, ha noppi, oɗo ɓorni riga mako, riga sooja oɗo daari.

Ɓingel ɗeɓɓo. Oɗo fauni joɗi ha ɗow korowal ɓalejum. Oɗo ɓorni kare mako, ɓe paune Bulu ha jungo mai. Oɗo wati agogo jungo. Oɗo suɗɗi gele mako, wailiti yeso mako. Ha mahol ɓawo mai ɓo ɗon tails ha les, ha ɗow ma ɗo fauni.

"Jungo" bingel debbo oɗo fauni jungo mako mai be zobe oɗo fauni peɗeli mako bo be kotes bulu do voɗi.

Nda ɓukkon ɗo joɗi, ɓeɗo janga ɗereji, ko moi ɗo jogi ɗerewol mun janga ɓe ɗoh hauti hore maɓɓe joɗi babal gotel.

Derkeejo ɗo dari wayliti ɓaawo, o ɗo ɓorni riga maako boɗeejum, be acch, o waati hifineere feesin- kap; o ɗo dari haa dammugal moota, o maɓɓiti boonet moota maako. Nda himɓe fere bo haa sera maako ɗo dari.

Pinot ɓe sawi ha nder ledda ɓe ɗo waɗa pinot on be biriji be fulawa be koi sei be hauta ɗum be sa’a be nyama ɗo velna hunduko ɗo mari bote bo ha ɓandu goɗɗo, boɗɗum sosai ha ɓandu. Da jamɗe jamɗe danejum ha sera mai be tais do taki ha leddi.

Pamkek be sosdankali be kusel gortugal ha sera, bedo nyama dum gam ittugo velo, goddo nyaman dum hara velna hunduko mon, nafan goddo bo ha bandumom sosai dum boddum sosai ha nafu.

Hore bingel debbo ɓe ɗo mori gaasa mai be atashimen jutka mboɗewa, ɓe ɗo mori gaasa mai cheuɗi cheuɗi sei ɓe hauti ɗum ɓe mowɓi ɗum guda ɗiɗɗiɗi ɓe rufiti ka ha ɓawo, da gaazal ɓe wati ha dow geram, be ha nder gite, be jambaki ha hunduko, o fauni o voɗi sosai.

Pali buluban, ɓe ɗo nyama buluban be bredi, to ɓe nyami goɗɗo haran, ɗo ɓeddina goɗɗo voɗugo ɓandu be nyebbam ha ɓandu goɗɗo, goɗɗo voɗan sosai, to ɗo nyama buluban be biredi.

Hako tingere be ɓikkoi mai ɓe do naftira be mai on ha defugo hako ɗum do velna hako sosai ɓe ɗo defa ɗum bannin ɓe ɗo hauta ɗum ɓo be alayyahu ɓe ɗefa hako da tingere ɓo ɓe do sa’ira hunɗe ɓe ɗo una ɗum bo ɗefira hako be mai ɗo nafa ha ɓandu mi'adama sosai.

Ɓingel debbo ɗo mori hore mako be gasa atashmen boɗejum, oɗo rufitika ha yeso be ha bawo, oɗo ɓorni riga mako boɗejum be paune ha ndande ɓalejum, oɗo wati jambaki be gazal, ha gite be hageram, oɗo beddi gasa gite, oɗo wati peɗeli ha jungo mako.

Ɓikkkoi leɗɗe mangoro be ta'i ɓe sigi ha dow tebul ɓe nyama. Ɗo velna hunduko, ɗo nafa haa ɓandu, ɓeɗo dirɓa ɗum yara boɗɗum sosai haa velnugo hunduko, bo ɗo vo'ina ɓandu, ɗo ɓedda nafu haa ɓandu goɗɗo.

Bairo hader fonkoji maɓɓe, kolo bairo mai bulu, be ɓalejum, da sitefla ɓeɗo ɓiɗɗira ɗereji be mai da ɓoggol ɗo tari da palel gam ɗo ha nder fonkoji pat.

Leeda taaliya. Ɓe ɗo defa taaliya on ngam veelo. To goɗɗo ɗo nana velo heɓa taaliya mum, defa nyama. Ɗo vo'ina goɗɗo sosai. Taaliya ɗo nafa goɗɗo ha ɓandu. Goɗɗo defai jolof mai, ko defa be stiw mum nyaama.

Hore ɓingel debbo peter, ɓe ɗo mori gasa mako man zaneji sera be sera, o ɗo ɓorni riga mako bulu, ha do leso beshid ɗo ve'eti bulu be goldin, nda filo ha chaka, nda ha be sera be sera.

Fulawaji ɗiɗo awi ha nder buhu luttuɗi bo ɗo awi ha der londe majum ɓeɗo wati leddi keccum ha nder gam mauna, ɓiɗo yarna ɗum ta yora fulawa ɗo ɓedina sare voɗugo ɗo fauna sare bo voɗa.

Sabulu detol, ɓe ɗo yiwira be mai, mauɗo be bingel, ɗo itta putte haa ɓandu, ɗo itta dotti ɓandu godɗo ɗigga vooɗa, ittan bakteriya haa ɓandu.

Palel urdi, eɗo naftira be urdi'on ha watugo ha limse, to goɗɗo yiwi fauni wata urdi mum ha limse, limse mum uran .Ɗum boɗɗum sosai ha ɓandu.

Jambaki rewɓe ɗo waata jambaki mai ha hunnɗuko debbo to fawni, wata jambaki mum voɗa sosai ɓeddina rewɓe voɗugo.

Ɓikkon roɓe ɗiɗi ɓeɗo dari manga be petel manga ɗo ɓorni riga ves danejum be salla boɗejum petel ɓorni riga danejum be salla danejum be paune ha ɓandu mai ɓeɗo dari ha mahol be penti boɗejum.

Hore bingel debbo, odo fauni hore mako mai odo mori rufitika ha bawo, odo wati kolo gasa makoa yelo ha hore mako, odo borni riga mako bulu odo fauni Dari.

Tasawo samira ɗo maɓbi ɓeɗo jogi danejum be paune ha dow man ɓeɗo naftira be mai, ha watugo nyamdu himɓe nyama. Ɓeɗo wata hako himɓe nyama be mai, ɓeɗo defira be mai fu, fanka bo ɗo dari ha kombi mai.

Sare ɗo maɓɓi be ged ɓalejum. Ɓeɗo waɗa ged ɗo ngam maɓɓa sare to mota wari maɓɓita nasta. Nda sare mai waɗi pilasta ha mahol mai ɗo voɗi, nda bulb lantarki maɓɓe guda ɗiɗi ha dou, nda leggal bo ɗo dari ha yonde sare mai. Ɓeɗo tanki yonde sare mai.

Dambu, ɓe ɗo wda dambu on be kabiji ɓe dolla, ɓe siwa, ɓe wara ɓe sankita, ɓe wata bakuru, be nyebbam, be magi, be tingere, be tattase himɓe nyama nana belɗum. Ɗo nafa bo ha ɓandu sosai.

Sare ɓedo nyiɓi sare mai niɓalu jamanu ,dow be less da goɗɗo ha dow odo dari ha paranda mai da windoji guda didi be taprawal da bob lantarki mabɓe do kunni ha do da get sare mai balejum penti sare mai milikolo be bob lantarki mai ha yonde.

Saare, ɓe ɗo penti saare may wo’ini, kolo penti may daneejum, haa sera-sera bo, ɓe waɗi ach kolo, nda jamɗe haa dow mahol saare may, nda ova het tank andiraanga be tenki ndiyam, nda lamtarki maɓɓe ɗo kunni, nda jamɗe, nda intalok maɓɓe haa leddi, ɗo wooɗi ɓe ɗo aawi fulaawa maɓɓe bo haa sera.

Ɓikkoi leɗɗe ngoiva, ɓe ɗo nyaama ngoiva ngam nafugo haa ɓandu, ɓe ɗo nyaama banni ɓe ɗo dirɓa ɗum yara wartira ɗum furut yara ɗum boɗɗum sosai haa ɓanndu, ɗo nafa ɓanndu ɓii aadama soosai.

Buta ɓe ɗon naftira be buta ngam yahugo ɓawo sudu, ɓe ɗo naftira ɓe buta a nangiran be mai, a yiwiran be mai, ɗum boɗɗum sosei ɓe ɗo siga ɗum ha sare, ɓe ɗo siga ɗum ha julirde.

Derkejo oɗo fija bol mako oɗo jogi basket ha jungo mako mai oɗo ɓorni riga mako boɗejum be salla ɓalejum be sos mako danejum, be pade mako. Nda derkejo gotel bo ha ɓawo mako to nda fulawaje ɗo awi oɗo fija nana belɗum.

Jungo bebbo, jungo maako ɗiɗi pat ɗo fauni be lalle balejum, jungo gotel be agogo, jungo gotel be huunde jungo, o ɗo fauni wati gele maako boɗejum jooɗii.

Babal figo koromje, ɓeɗo fiya koromje haa totton kala-kala. Ɓeɗo naftira be koromje bo haa saare, ɓe ɗo waata ɗum haa paalo to hoɓɓe wari joɗa haa do mai siwta. To goɗɗo somi bo waala haa domai ɗo siwta.

Leggal fulawa ɗo vo’ina sare sosai ɓe ɗo aawa ɗum ha sare ɓe ɗo aawa ɗum ha babal fere-fere ɗo wo’’ina sare.

Palel lekki. Goɗɗo ɗo moɗa lekki on to goɗɗo saatai ngam heɓuki jamu ha banɗu. To goɗɗo satai heba lekki moɗa nanan jamu ha banɗu mom heɓa ɗama sosai.

Hijab riga’on judngol je roɓe watata, rigawol ɓalewol roɓe ɗo wata ɗum sosai do wo’’ina paune debbo, to goɗɗo fauni hosa hijab mum wata ɗo ɓeddi na debbo wodugo.

Saare ɗo maɓɓi be get ɓaleejum, haa yonnde saare may bo, ɗon geeni seɗɗa-seɗɗa, haa sera may bo leddi on. Mahol saare may ɗo tarni be jamɗe jamɗe, ndaa caka jamɗe may bo, ɗon ɓoggi lantarki, penti mahol may bo, mili kolo be piic.

Sare, ha yonde sare mai da mashin dari be do naftira be mai ha dilligo jahale be hayadu fere. Penti sare mai mili kolo be orange ha yonde sare mai bo do tanki vodi.

Ɓingel debbo petel ɓeɗo fauni mo ɓe riga ɓokko-ɓokko be bit ha ɓandu riga mai. Ɓeɗo wanni mo paɗe boɗejum, ɓeɗo watini mo be soks ha nder paɗe mai. Oɗo dari a kombi korowal roba ɓeɗo viyaɗum pilastik chair bulu ha les...

Derke’en ɗo fauni dari ko moi ɗo waɗi jompa mum ɓe salla ɓe hifinere ɓeɗo fauni dari be ji da leggal fulaawa ha ɓawo maɓɓe ɓeɗo fauni dari goto kam be darugal.

Faandu nyebbam basili handiladum be frachia. boɗo wujadum don ha ɓandu digga, woda wura ɗum boddum sosai ha ɓaŋdu.

Ɗebbo oɗo fauni dari, odo jogi boro mako ha jungo, oɗo wati agogo ha jungo, oɗo ɓorni riga mako danejum be goldin sedda sedda ha ɓandu riga mai, oɗo rufiti gasa mako bo ha balbe, oɗo wati yari, oɗo wati darugal gite, oɗo ɓamti jungo mako mai gotel, ha ɓawo mako mai bo ɗon get kofii.

Bingel debbo oɗo mori gasa mako mai rufitika ha ɓawo, kolo gasa mako mai goldin, oɗo wayliti bawo oɗo joɗi ɓo ha do korwal, morɗi mako mai wodi.

Stepla ɓeɗo naftira on ha babal kuɗe, ɓeɗo naftira ha makaranta be ha office, to dereji do sankiti ɓe ɗo moɓa dereji mai sai be taka be mai, ko to deftere seki ɓe ɗo heɓa wara takkira be mai, do vo’itina ciriyugo defte bo ɗon voda sosai.

Keeke naape, ɓe ɗo naftira bee keeke on ngam yahugo haajeeji. Gooɗɗo ɗo nasta haa nder maajum dilla haa yiɗi fuu, nasta dila haa nder may.

Agogo jungo, ɓeɗo naftira be agogo ha watugo ha jungo ɓe lara wakkati, to goɗɗo fauni wata agogo mon dilla babal laran wakkati ha dou mai, ɓe ɗo jogi agogo mai be jungo ɗo wati lalle boɗejum, ha kapet boɗejum.

Fonko lekki be lekki mai ha leddi ɗo joɗi, ɓeɗo yara lekki on ngam nafugo ha ɓanɗu, Lekki boɗɗum sosai ha heɓugo njamu. To godɗo satai heɓa lekki mun moɗa ɗo ɓeddina goɗɗo njamu

Fonkoji lipton, ɓeɗo wata lipton on ha sha’i ɓeɗo yara, kanjum on bote lipton, nda lipton nda suturoberi je goɗɗo yidi fu hauta ti be mai yara.

Pensir ɓe ɗo vinda be pensir on ha makaranta, ha babal kuuɗe fere, ɓe ɗo naftira be mai on ɓikkoi ɗon naftira be mai, mauɓe bo fere ɗo naftira ɗum bodɗum sosai ha jangirde.

Aalluwa gengal ɓe ɗo holla himɓe ha babal mai ɓe ɗo sora hunɗe fe’ugo da derkedejo do jodi ha kombi alluwa wailiti bawo da muta ha to danejum do dari.

Mashin kosɗe ɗiɗi ɗo mari babal joɗugo, be ha goɗɗo jogata, kolo mashin mai ɓokko ɓokko, ɗo mari taya ɗiɗi, ha sera mahol be darniga, ɗo penti danejum be windo, ha leddi mai ɗo mari tayels brawn be dammugal ɗo maɓɓi.

Mahol ɗo penti. Kolo penti mai danejum. Ɗo zani goi-goi ha ɓandu mai ɗo jogi deftere be bolom-bolom ha jungo mai ɗo vindi duck be C. Kolo bolom-bolomji mai bo bulu, yelo, boɗejum be ɓokko-ɓokko.

Sabulu Dof ɓeɗo yiwira be sabulu mai, ɓandu goɗɗo voɗa ɗiggita ura. Boɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo, ɗo vo'itina larar goɗɗo haskita ɗelka laaɓa vooɗa.

Kilishi, ɓeɗo waɗa kilishi on be kusel dabbawa ko je mbala ko je nagge ɓeɗo jiɓa be tunkusa ɓe lira yora, sei goɗɗo nyama.

Saare, dammugal saare mai ɗo maɓɓiti, ha nder saare mai ɓe ɗo tanki be tais gotel gotel, ha yonde mai ha dagali saare mai ɓe ɗo tanki tais gotel gotel. Mahol sare mai ɗo waɗi pilasta be windo burɗe burɗe ha dou.

Hore ɓingel debbo ɗo mori voɗi. Ɓe mori mo stayel ha dow hore mako mai sai o hauti morhol mako mai o hori ɓawo. Morɗi mako mai ɗo voɗi.

Hore bingel debbo o do mabbiti ni gasa hore mako mai odo fecciti chaka o sendi dum sera be sera odo mori dum gotel gotel, gasa mako mai do balwi vodi do diggi da beshit bo ha bawo mako do we'iti ha dow leso.

Sare, nda mahol sare mai ɗo penti be penti orange be danejum, nda bop lamtarki mai ha dow, nda ha ndir sare mai nda ɓoggol ɗo liri be kare, nda paɗa himɓe ha chaka sare mai, nda boro bo ha dow mahol sare mai, nda jamɗe ha dammugal sare mai.

Ɓikkoi leɗɗe ngoyva, ɓeɗo nyama ngoyva ɗo nafa ha ɓandu. ɓeɗo nyama ɗum bannin ɓeɗo dirɓa wartira jus yara, ɗo nafa ha ɓandu goɗɗo ɗo vo’’itina ɓandu goɗɗo fu ɓikkoi leɗɗe on boddum je nafata ha ɓandu.

Derkejo rojodi ha babal labgo hore be labbi mo be wo’’itin mo gasa mako be wanni mo kolu ha gasa mai be no borni mo kare balejum ve paunde danejum, ododi ha dow korwal balejum rowayliti bawo.

Derke’en ɗo mofti dari ɓeɗo efti goto maɓɓe ha dou, ɗo nana belɗum oɗo ɓanti jungo mako mai ha dou goto ɗo mauni ha jungo mako oɗo ɓorni ves goto bo ɗo jogi rake nyaka goto bo ɗo wati jumpa mun oɗo jogi waya mako ha jungo.

Bikkoi leɗɗe apul be ɗo sitigi dum ha ɗer raga. beɗo nyama apul. ɓikkon leɗɗe on je nafata ha banɗu sosai. Beɗo he"eya ɗum nyama. Beɗo ɗirba ɗum bo yara. boɗɗum sosai ha banɗu bi aɗama. Ɗo voitina banɗu ɗo beɗɗa iyam.

Vaygore. Ɓeɗo setta tayta dolla ɗum nyama ɓe ɗo defa ɗumbo be hako follere be bascoje ɓe lauta be biriji. Ɓe ɗo defa ɗumbo be biriji tan himɓe nyama. Boɗɗum sosai ɗo velna hunduko ɗo nafa ha ɓandu

Saare. Na daldal saare mai ɗo tanki be intalot, nda buhuuji tati ɗo dari haa sera mahol, nda gas maɓɓe haa sera mahol, be wilbayro, be leɗɗe fulaawa ɗo dari.

Ɗa ɗebbo ɗo dari ofauni,o mori,o vooɗi. Ɗa morɗi mako ha hore mako o mori morɗi boɗɗi o wati bit ha hore mako mai. Ɗa nuppi mako be yari guɗa ɗiɗi o wati hunɗe jungo mako. Ɗa jungol koli mako bo be lalle ha ɗer.

Paali njrateɗan. fanta, pepsi, kok be fayt alaif. Ɓe ɗo naftira ɗum on haa yarugo. Ɗum boɗɗum sosai haa ɓandu goɗɗo, ɗum ɗo nafa sosai.

Lekki ɓe ɗo naftira be man on hato goɗɗo satai, to Goɗɗo satai heɓa lekki moɗa ɗo ɓeddina goɗɗo jamu be nanugo belɗum ha ɓandu, lekki boɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo.

Ɓikkoy ledde mangoro ɓe ɗo he’i ɗum sigi ɗum haa dow tire ɓe ɗo nyama dum banni. Ɓe ɗo tayta ɗum dirɓa ɗum yara. Ɗum booɗɗum sosai haa ɓanndu goɗɗo, nafa boo haa ɓanndu.

Debbo be morɗi ha dou hore mako oɗo mori hore mako mai wo’ini ɗo wati nyebbam hunduko ɗo ɓorni rika mako ɗo wati gazal ha geram oɗo turni yeso mako mai.

Ɗerkejo odo jogi butaji je yarnugo nɗiyam guɗa Ɗiɗi ha jugo mako. Oɗo burni riga mako ash be salla mako dammuɗum. O paɗai paɗe. Oɗo yaha yarna fulawa on ko ha babal gesa mako gam ta yora.

Ɓinngel debbo ɗo moori gaasa maako ɓe wanni ɗum staayel rufiti haa ɓaawo ɗo waati yeri haa noppi guda tattati, o ɗo ɓoorni riiga maako ɓaleejum bee daneejum, nda fulaawo haa ɓaawo maako ɗo dari.

Ɓingel deɓbo ɗo dari wakki boro, bo ɗo ɓorni gown mako jungol kolo blue. Oɗo mobi gasa mako derkejo bo ɗo dari ha ɓawo mako be riga green nda korwal ha gefe mako.

Korwal ɗo sawi ha nder leda, kolo korwal mai poppul be filo guda tati ha nder filo gotel petel ɗiɗi bo manga manga, nda goldin kolo ha dow korwal mai, ɓe ɗo siga korwal ha sare to himɓe wari joɗa, to goddo somi bo wala ha dow mai siuta.

Hore ɗo mori gaasa mai, o ɗo rufiti ka ha ɓaawo. Dou gaasa mai ɓaleejum, les mai bo o ɗo penti ɗum goldin kolo. O ɗo ɓorni riga mako girin. O ɓamti jungo maako gotel ha dou, o ɗo wailiti yeso.

Derke’en ɗiɗo ɓiɗo dari fauni karee danejom, ɓeɗo wati jompa, be salla, be gare, be kifineje ha hore maɓɓe, goto ɗo wati agogo jungo ha jungo mako, oɗo hauti ndir jungo mako, ɓeɗo dari, nda himɓe fere bo ha ɓawo maɓɓe nda leggal ɗiɗi ɗo dari ha ɓawo maɓɓe.

Nyebbe ɗo naftira be may on haa defugo nyamdu. Ɗo defira ɗum be may haa haako ,ɓe ɗo waɗira alele be may. Ɗum boɗɗum sosay haa ɓanndu goɗɗo, ɗo ɓeddina goɗɗo bo, ƴiyam haa ɓanndu.

Ayon ɓeɗo naftira be ayon on ha woggugo kare, to kare goɗɗo waɗi scusiin hosa ayon jona ha hiite woggira kare mai be mai, kare goɗɗo walta voɗa,

Ɓinngel gorgo peetel, o ɗo ɓorni riiga maako be salla ɓaleejum, dammuɗum. O ɗo hoosi kuje fijigo bol junngo, o ɗo fira bol, junngo gootel bo, o ɗo jogi bol man. O ɗo fija nana belɗum, o sankita ƴii''am ɓanndu maako, o nana belɗum.

Paliji bama ɓedo naftira beman on hawatiki ha nyamdu, do nyamira bredi be man ɓedo wata dum hader kabej ko salat be nyamira jolof rice ko danwake boɗdum sosai ha bandu goɗdo do beddina goɗɗo jamu.

Magi bedo wi’a dum magista bedo naftira be magi ha defugo nyamdu, bedo wata ha hako fere-fere do velna hako do wo’itina hako do wata hako dagam himbe nyama hara.

Kofi ɓeɗo naftira be mai on haa yarugo hunde. Ɓeɗo yarira ndiyam, ɓeɗo yarira kosam, ɓeɗo yarira tii, ɓeɗo yarira gari ɗum boɗɗum sosai haa yarurgo hunde ɗum ɗo nafa.

Bingel ɗebbo ɗo ɗari. Be gasa mako orufiti ha bawo. Oɗo mori morgol ɗiɗi. Oɗ waɗi pakin bo ha chaka hore. Oɗo fauni voɗi. Oɗo wati hunɗe morɗi ha gasa mako. Oɗo fauni pes.

Ɓikkon roɓe ɗiɗi ɓeɗo dilla. Goto ɗo ɓorni riga mun dammuɗum be paɗe mum ɓalejum, goto bo ɗo duhi riga ɓalejum be salla mun ɓalejum oɗo paɗi paɗe mako yelo, oɗo rufiti gasa maako bo ha ɓawo.

Saare ɗo fauni be fulawaji ɗuɗɗum haa der mai, nda fulawa feere juɗɗum feere bo dammudum be bodejum bodejum ha dow fulawa majum. Penti saare mai danejum, nda windoji mai. Nyibalo mai ɗum dow on be les, nda windoji, nda bob lam tarki saare mai, saare mai ɗo fauni voɗi.

Palel nyeɓbam gasa roɓe, roɓe ɗo wuja a hore mu ɗum on ngam vo'ungo gasa, gasa diggita balwita borwita, kanjum roɓe yiɗi wujugo nyeɓbam gasa ha hore maɓɓe.

Paliji jarate ɗam, andiraga ɓe pepsi ɓe savin op, ɓeɗo yara ɗum on, ngam nango ɓelɗum ɗo nafa goddo sosai ha bandu mum, to goddo ummi heba jarate ɗam mum yara, to nyami nyamdu se yara ɗum.

Babal nyamugo da dainin tebul do jerni be korom je mi ha gefi majum, da korowal bodejum dojodi ha sira dafulawa ha do dainin majum bedo wadda nyamdu siga sei himbe nyama.

Kankana tainga, ɓe ɓikkon. Ɓe ɗo wati ha nɗer paranti. Ɓe ɗo nyama kankana ɓe ɓikkonmon fu. Ɗo nafa ha ɓanɗu ɓi aɗama. Ɓoɗɗum sosei ha nyamugo, ɓe yarugo. Ɗo nafa ha ɓanɗu.

Pali urdi, urdi ɓoɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo to goɗɗo fauni susa urdi ɗo ettina goɗɗo hacceli goɗɗo ura vooɗa.

Fauda roɓe ɗo wata fauda ha yeso ɗo beddina debbo faune voɗa, ɗo itta putte be battarre ha yeso debbo debbo to wati vodan fauna sosai be mai.

Goɗɗo ɗo joɗi ha dow korwal. O ɗo borni jompa mako be gare be kifnere o ɗo wati darugal gite. Nda pali ndiyam bo ɗo joɗi ha yeso maɓɓe be hunde volwugo. Nda ha sera mako bo ɗon goɗɗo ɗo wati jompa be kifnere boɗejum be pali ndiyam ha kombi maɓɓe.

Ɓingel debbo petel, ɓe ɗo borni mo riiga juɗɗum. Ha jungo riiga mai, ɗon paune raga ɓaleejum, be ha caka riiga mai. Be les, ɓe ɗo waati raga mai, fauni riiga. O ɗo jogi boro mako ɓaleejum, be jungo oldi daneejum.

Ɓingel debbo, o ɗo dari. O ɗo waati jungo mako ha dou mako, o ɗo wati oldi jungo be halagari ha koli. O ɗo ɓorni kare ɓokko-ɓokko be popul, o ɗo suddi gele popul dari, ha kole mako, odo fauni ɗum be lalle, ɓaleejum.

Madi timminaka andiraga be on komplited bildin, nda goɗɗo ha dou mahol mai oɗo jodi oɗo jogi jamɗe nda jamɗe ɓe waɗi ɓe tarni ha dow mahol mai, nda katakoje hatoo nda dammugal nasugo mahol mai bo waɗaka plasta.

Hore leeso be drowa, be waldrop, ɓe ɗo wata ɗum ha nder suudu, ɓeɗo faunira suudu be mai, woldrop ɓe ɗo wata kare ha nder leso ɓe ɗo we’ita ɗum Watana be katifa wala totton, drowa bo ɓeɗo shiriya urdi be nyebbam ha do mai.

Taaya ɓe ɗo waata taaya haa Mota, manga ko petel bikkoi ɗo fijira be mai ngam nanugo belɗum ɓeɗo doggira be maajum.

Daariga be sallaa, da paɗe bo ha seera maajum ɓe do faunira be riiga be sallaa ngam fauniki ɓandu. debbo do nɓorna, gorko do ɓorna ngam fauni ɓandu.

"Himɓe" ha nder ndiyam ɓeɗo jooɗi ha nder koobuwal ɗudɓe rooɓe, worɓe, bei ɓikkon. Goto ɗo jooɗi, goto ma ɗo jooɗi ha kombi maako ɓeɗo laaya diyam man goto bo ɗo dari ɓeɗo yaaraɓe jahangal.

Suudu ha dow suudu may POP on ,be ɗo penti kolo may bo daneejum ,be aac nda eesi ha suudu may nda bop lantarki ɓe ɗo kunni nda bo feere peton peton ha dow suudu may ɗo fawni vooɗi.

kuulaji watugo nyamdu. Ɓe ɗo wata nyamdu on ha nder kula ngam wulna nyamdu, ɓe ɗo wata nyam nyiri, ɓe ɗo wata hako, ɗo hauti do be less, bikkoi makaranta ɗo yaadira, ɓe ɗo siga nyamdu bo haa saare ɗo wulna nyamdu sosai.

Awara liɗɗi sa inga ɓe hako ha sera ɓeɗo nyama ɗum on gam ittugo velo ɗum ɗo nafa sosai bo ha ɓandu goɗɗo ɗo ɓeddina goddo iyam ha ɓandu.

Sudu ɓe fauni sudu mai be korwa, nda korwal ɗo joɗi ha sera be filoji ha dou mai, nda labule bo ha sudu mai, kolo labule mai yelo, ɗanejum, nda senta tebol maɓɓe bo ha chaka, be fulawa ha dou, nda filo bo ɗiɗi guda ɗiɗi ha leddi ɗo joɗi.

Agogo jungo ɓeɗo naftira bemai ha pawne be larugo wakkati, roɓe ɗo wata, worɓe ɗo wata ngam larugo wakkati, boɗɗum sosai a ɓeddina goɗɗo pawne ha ɓandu.

Saare ɓe ɗo nyiɓi dum nyiɓalo jamanu dow be les, penti saare mai danejum, nda windo be dammuɗe saare mai, nda mota guda ɗiɗi ɗo dari, danejum be balejum, ɓe ɗo tanki saare mai vode.

Furut ɗum bikkoy leɗɗe on ɓe hawtata, ndaa kankana, leemu, ayaaba bee abarba ɓe ɗo hawta ɗum on nyaama koo goɗɗo dirɓa ɗum yara, ɗum ɗo nafa haa ɓanndu, ɗo welna hunnduko soosai.

Moftorde himɓe: Himɓe ɗo mofti komoi fu ɗo ɓorni limse mun. Woɓɓe fere ɗo wati hundugo kuje kine andiraga be fes mak, woɓɓe fere ɗo ɓamti jungo, nda roɓe, nda worɓe ɓeɗo hauti dari.

Ledda makaroni ɓe ɗo defa makaroni on ngam ittugo velo to goɗɗo ɗo nana velo defi makaroni m nyami ɗo hara sosai ɓe ɗo defa ɗum be hako ɓe ɗo defa ɗum ɓo jolof majum nyama hara.

Ɓingel debbo oɗo mori hore mako mai manga be petel ɗo voɗi oɗo horika ha ɓawo, oɗo wati fauda ha yeso mako be gazal ha geram oɗo ɓorni rika ɓalejum be paune danejum ha dou riga mai.

Garen mata. Ɗum rigawol jungol on jei rowɓe watata. rowɓe ɗo wata ɗum on ha faune, to debbo ɓorni riga garen mata, ɗo voɗa sosai. O ɗo wakki be gele mako pink.

Kabej. Ɓe ɗo he’a kabej on haa nyamdu, ɓe ɗo waɗira kosilo. To a waɗi ɗanwake ma, a wara a he’a kabej ma, ɗo ɓedda velnugo nyamdu sosai, ɗo nafa bo haa ɓandu.

Ɓingel debbo oɗo dari oɗo duhi siket ɓalejum, oɗo ɓorni riga mako ves, oɗo wati yeri ha noppi mako, oɗo jogi leppol bulu. Nda ha ɓawo mako bo, ɗon paune labule orange, ash kolo be danejum, nda fulawaji bo, nda ha les mai bo ɗon kapet girin.

Haako ɗo joodɗi ha nder taasowo, ɓe wo’ini haako ɗo sosay be tattase, be kusel ha nder, be yebbam .Goɗɗo ɗon nyaama haako on be nyiiri to goɗɗo ɗo nana weelo, heɓa haako mum be nyiiri nyaamira.

Ɓingel debbo oɗo dilla ha sera bua'ngal oɗo duyi salla mako ɓokko-ɓokko be riga mako burawn oɗo hauti gasa hore mako mo ɓi ka. Oɗo jogi ɗerewol ha jungo mako paɗe mako balejum, ha sera mahol mai bo penti danejum be windo jamɗe-jamde dammugal sare mai jamdi danejum ɗo penti be dagali maɓɓe penti ɓokko-ɓokko.

Niri marori lawinga, be hako baskoje keccum, be kusel ɓe ɗon nyama hara, har naredu sosai, nyakka kusel, velnan honduko, nafanbo ha ɓandu sosai, togod ɗo nyami.

Derkejo ɗo jooɗi ha dou moota, o maɓɓiti bonet mota mai, o lara o vo'itina mota mai . Vo'inowo mota on to mota mai vonni, o vo’itina vooɗa.

Pukarabe ɗo joɗi ha nder aji maɓɓe ɓe ɗo ɓorni unifom manɓɓe, ɓe pat ɓe ɗo joɗi, goto bo ɗo dari, ɓingel debbo ɓe ɗo fauni gasa hore mako mai sendi ɗum gefe be gefe, o ɗo wati hunde dande ɓe ɗo wiya ɗum id card, ɓe ɗo lara defte maɓɓe.

Makilewa ɓe ɗo waɗa makilewa on be fulawa, sei ɓe tamsa ɗum be nyebbam, to ɓe timmini sei ɓe ho'a jumri ɓe rufa ha do mai, ɓe ɗo waɗa ɗum ha lamar ba ɓangal, ba inde, be julde.

Leemu be apul, ɓikkoi leɗɗe on jei nafata ha ɓandu goɗɗo. To goɗɗo nyami, ko dirba ɗum ha blanda, yara. Ɗo vo'itina bandu goɗɗo sosai, ɗo velna hunduko bo to goɗɗo saatai, hunduko mum velai, nyama ɓikkoi leɗɗe. Apul be leemu ɗo velna hunduko sosai.

Bairo ha nder hunde mare ɓeɗo sigi, ɓeɗo naftira bairo ha babalji ɗuɗɗum mallu’en ɗo naftira, pukaraɓe ɓe waɗi ɓe bincike ɓoɗɗum sosai ha vindugo ɗo nafa goɗdo ha bindi.

Sitaplayza, ɓe ɗo naftira be sitaplayza on to yiite famɗi haa firic, haa ɓe ko nanndi be maajum, ɓe ɗo naftira be sitaplayza.

Dankali be geraaɗe haa der pilet, goɗɗo ɗo nyaama dankali on, nafa sosay haa ɓanndu to goɗɗo ɗo nana veelo heɓa dankali be geraaɗe nyaama haara.

Babal tappugo koromje, ɓe ɗo tappa koromje, bo’itina vooɗa, ɓe sooda ɓe hoora saare, ɓe siga haa nder paalo, himɓe to wari jooɗa, ko himɓe saare may, jooɗa siwta haa dow may. Ndaa korowal may mili kolo, be filooji haa dow may.

Babal awre ɓe ɗo awi hunɗe fere-fere ɓe do awi kabej ɓe do awi nyebbe ɓe do awi ayaba ɓe do naftira be ayaba ha nyamugo bikkoi ledde mai boddum sosai ha bandu kabej ɓe do naftira be mai ha nyamdu ɓe he’a ha dow nyamdu himbe nyama.

Roɓɓe ɗo mofti ha babal moftorde, ɓe ɗo suddi himarji maɓɓe dari, nda goɗɗo fere ha chaka maɓbe ɗo wati kuje hundugo andira ɗum be fesmak nda debbo gotel ɗo bo o ɗo wati fesin kap ha dow hore mako o ɗo dari.

Hore ɓingel debbo odo mari hore mako mai on rufiti ha sera bi ha yeso odo mari gaasa mako mai on bi atashimen kolo brown.

Saddere bedo naftira be mai on ha soppugo hunde bedo soppira ledde bedo soppira be eye, to kuje saati a heɓa saddere ma ha soppira be mai dum do nafa sosai ha sare.

Himbe do dari ha babal moftirde bedo borni gare be nyoti ɗum be atampa kala gotel. Be fu ɓe ɗo bamti jungo mabbe hado hella, goto ɗo wati pesinkap oɗo jogi dereji ha jungo mako beo ɗo dari.

Na’i ɓeɗo siga na'i ha sare ɓeɗo nyama kusel na'i ɓeɗo yara kosammaji ɗum boɗɗum sosei ɗo nafa ha ɓanɗu

Yimɓe ɗo wa’a ha dow kaa'e, ɗo wi'a kaa’ere mai hooseere, da yimɓe mai ɓe nay mauɓe tati bee ɓingel peetel bo ɗo dari vakki booro maako, ɓe ɗo dasa junngo maako, ɓe ɗo haɓa va’ungo. Bo daa derkeejo gooto bo ha yeeso, oɗo waɗi riiga boɗeejum, salla ɓaleejum, bee paɗe ɓorne maako, oɗo jogi palli ndiyam. Nda woɓɓe feere bo haa sera ɓe ɗo haɓa wa’ugo dow hooseere mai.

Ac be frish jlha bawo mai, ɓe ɗo naftira be ac on ha wata bo ha shudi ha palo be ha babal kuɗe ngam fewna babal, frish ɓe ɗo wata ndiyam pewdam be njarateɗam ngam fewna himɓe yara.

Alele ha nder pilet guda ɗiɗi be sos ha sera be chokali nda ɗo joɗi ha nder paranti. Ɓe ɗo wada alale on be nyebbe. Ɗum boɗɗum sosai ha ɓandu ɓi Adama. Goɗɗo nyama ɗum, hara bo nafan ha ɓandu ɗo ɓedda iyam.

Bano ɓeɗo naftira be mai ha sare, be ha ladde, to goɗɗo ummi remugo heba banomum irta leddi, a'wa hunde. ɗum boɗɗum sosai ha ndemri.

Mahol saare, penti mahol mai ash be danejum nda lambatu ha yonde saare mai, geene ɗo hebbini ha nder lambatu mai, nda get saare mai bo daneejum be kolbet.

Babal sigigo defte be janngugo, anndiraanga be layburari, ɓe ɗo aadina defte on haa totton, to goɗɗo yiɗi janngugo, ko laartugo defte mum, yaha haa babal may jooɗa jannga, ko ho'a defte mum winnda.

Nyebbam hunduko ɓeɗo wata on ha hunduko to hunduko goɗɗo yori sei heɓa nyebbam hunduko wata a hunduko ɗo wo’ina paune ɗo wo’’ina roɓe bo sosai to wati ɗum ha hunduko.

Yeri be sarka, be hunɗe jungo ɗum hunɗe on je fauniki robe. Robe ɗo faunira bemai on ha lamar goɗɗo ɗo faunira bemai on ha voɗirki ɗebbo.

Katifaa ɓe ɗo naftira be mai on ha saare, ɓe ɗo wata ɗum ha nder suudu, ɓe ɗo wawa acca ɗum bannin wala ha dou mai, ɓe ɗo wata ɗum bo ha dou leeso goɗɗo waala siuta ha dou mai.

Saara timinaka andira ɗum be on kompilitet bildin, nda der sura mai be kwano ɓe fi be katakoji. Nda derkejo ɗo dari ɗo haɓa waɗugo hunde haa dow mai ɓe ɗo wiya ɗum pop, nda buhuje pop mai ɗo joɗi haa nder suudu mai, o ɗo fi katakoji waɗi dow maa nga.

Bokati roba ɓeɗo naftira be mai on ha sare ɓeɗo nyedira diyam ɓe lotira ɓe wata ɓe yiiwira ɓe laiiɓira ɓeɗo darna diyam bo ha dermai ɗum boɗɗum sosai.

Debbo oɗo ɓorni riga mako jungol oɗo joɗi ɓe mai oɗo jogi waya mako ha jungo oɗo wati halaga're ha jungo, oɗo fauni riga mako mai nɗa gele mako bo milik kolo oɗo joɗi ha dou korwal nɗa fulawa bo ha sera mako.

Debbo do dari oɗo ɓorni rigawol juɗɗum ɓe ɗo wiya ɗum hijaɓ kolo boɗejum bi zane golɗin oɗo Suɗɗi gele mai oɗo wati jungo mako gotel ha sira ɗa paɗe ha leɗɗi suɗu mai ɗo ve’iti be kapet ɗa tabrawal ɓa sudu maɓɓe ha bawo mako.

Hore ɓingel debbo, hore mai ɗo foɗi ɗo koli gasa mai boɗejum, oɗo wati fari faune ha sera noppi mako ɗo vindi hat nda noppi mako be yeri goɓorni riga balejum, oɗo wati gasa gite ha gite mako.

Halagare ɓe do wata ɗum hon ha koli. Roɓe ɗo wata, worbe ɗo wata, bikkoi ɗo wata. Boɗɗum sosai ha faune to goɗɗo wati ɗo beɗɗina ɗum fauni. Himbe fere bo ɗo wata ɗum ngam bangal, beɗo bangira be mai be wata ha koli mabbe.

Mota tanki. Ɓe ɗo naftira be mota tanki on ngam nyogugo ndiyam, ɓe ɗo waata ndiyam haa mai yaara babal feere, haa makaranta, haa asibiti, be haa babal feere. Ɓe ɗo naftira be mai ngam naftirdi ndiyam haa nder.

Ɗerke’en ha babal fijirde bol, ɓe ɗo fija bol on ngam sankitiggo iyam ha ɓanɗu, nda raga ha bol mai nastata nda leddi mai bo ɗo waɗi ɓokko ɓokko, nda goɗɗo goto bo ɗo dari ha to be jompa mun danejum, nda yitte lamtarki maɓɓe ɗo kunni.

Sudu do we’iti be kapet ha chaka, nda tais sudu man nda penti sudu mai lemon ha do mai bo yelo ha do penti danejum nda windo gotel da dammugal.

Debbo ɗo wawi ɓingel mun ha ɓawo be gudel, o ɗo wakki boro danejum, o ɗo ɓorni rigawal mako jungol, ha sera lawol o ɗo dari tottan.

Shago sorugo paɗe roɓe ɗuɗɗum. Roɓe ɗo naftira be paɗe on ha faunugo yada lamar, yada makaranta, yada kugal. Ɓoɗɗum sosai ha debbo to fauni paɗa paɗe, joga boro.

Panke haa nder taasowo ,guda ɗiɗi be haako haa nder may, be kusel haa nder haako may guda ɗiɗi, haako may ɗon alayyaho seɗɗa seɗɗa haa nder. Ɓe defi haako may be manja ,to a hawti ɗum ɗo vela sosay haa hunndugo ,ɗo nafa bo haa ɓanndu.

Kofi Jok, be kova kofijimum ha Sera ɓe ɗo Naftira be Jok on ha Waɗugo Ndiyam, Waɗugo Soɓo, Waɗugo Jus, to Awati Sei Aho'a Kofi Afacca Ahokka Godɗo Yara.

Ɓingel debbo ɗo moora gaasa maako, morɗi ɗo vo’ina debbo sosai, to debbo sanci hoore mum safita wooɗa sei ɓe moora ɗum, ɗo wo’ina paune.

Nda madi andiraɗum on komplit bildin, nda katakoji ɗo ha bandu mai nda ɓe waɗi siminti ɗo mati ha bandu mahol mai nda katako ji bo ha sera ɓe jo’ini.

Liɗɗi haa nder fayande, be tingere, be nyebbam, be tattace, bee citta afo keccum, be aleyyaho seɗɗa-seɗɗa. Ɓe ɗo defa hako ɗo on ngam himɓe nyama. A defa be nyiri ɓe nyama goɗɗo hara, velan haa hunduko, nafan bo haa ɓandu goɗɗo.

Fauda hunde faunugo roɓe. Ɓeɗo wata ɗum ha yeso ɗo mari soso mun goɗɗo watan sei wuja haa yeeso mun faunira be mai. Ɗo ɓeddina debbo voɗugo to debbo wati ɗum ɗo voɗa sosai mauɗo be ɓingel fu.

Oldi, ɓedo wata dum ha ndanɗe. Roɓe on wata dum, be faunira. To debbo wati, beddan vodugo, do beddina debbo bo faune. Debbo manga watan, ɓikkon peton watan. Ɗo ɓeddina roɓe vodugo be paune

Pukarabe ɓeɗo joɗi ha der aji maɓɓe ɓeɗo ɓorni inifom nda debbo nda gorko ha yeso nda goto bo ha ɓawo maɓɓe ɓeɗo vinda bindi be deftere maɓɓe be pensil maɓɓe.

Allu’a gengal bedo vi'a ɗum sanbot, ɓe ɗo holla himbe on ha ɗo ɗon ɓeɗo sora nyamdu goortode ha babal mai, kanjum wadi be takki alluha ji ngallu ha lawal bo salata fu anda babal mai ɓeɗo sora nyamdu gortode.

Debbo ɗo wati halagare ha honɗu odo fauni vodi koli lutta ɗum ɓo odo fauni ɗum be lalle ɗo wodi sosai halagare ɗo woɗɗina debbo.

Hore bingel debbo oɗo mori hore mako mai shuku oɗo rufitika ha ɓawo oɗo mori manga manga be peppeten oɗo wakki tawul danejum ha dande mako mai nda yeri bo ha noppi mako oɗo jooɗi.

Ɓikkoi leɗɗe mangoro. Ɓedo nyama mangoro, ɗum boɗɗum sosai haa ɓandu. Ɓe ɗo waɗira jus be mai yara, ɗo nafa haa ɓandu goɗɗo to goɗɗo ummi hunduko goddo velai, heɓa mangoro mum nyama, ɗo velna hunduko

Ɓikkoi ɗo hauti hore maɓɓe ha nder makaranta ɓeɗo fija bol, nda ɓe ɗo ɓe dudɓe ɓeɗo ɓorni kare fijirde woɓɓe fere ɗo borni unifom maɓɓe danejum, dari bedo fija ɓe nana bellum bo ɓe ɗo sankita yiyam ha ɓandu maɓɓe.

Gora watugo ndiyam je bikkoi, ɓikkoi ɗo yadira makaranta, islamiya, ɓe watinaɓe ndiyam ha der mai, ko hunde yarugo ha nder mai, boɗɗum sosei ha adingo ndiyam bikkoi yara.

Debo ɗo fauni dari oɗo ɓorni rigawal mako juɗɗum, les orange be balejum be goldin, oɗo wati oldi dande, oɗo suddi gele mako bo raga kolo popul.

Sare ɓeɗo maɓɓi dammugal sudu mai be jamɗe nda windo mai guda ɗiɗi be jamɗe, kanjuma nda penti sare mai mili kolo be ɗanejum varanda maɓɓe ma ɗo waɗi tais ɗo woɗi.

Leggal mangoro! Be ɓikkoi leɗɗe mai, ɓeɗo nƴama ɗum. Ɗum ɗo nafa sosai ha ɓandu. Ɓe ɗo dirɓa ɗum bo wartira ɗum njareteɗam, goɗɗo yara. Ɗo nafa ha ɓandu sosai, ɗo ɓeddina goɗɗo bo njamu.

Debbo be gorko ɓeɗo dari debbo ɗo ɓorni riga ɓalejum oɗo duyi salla mili kolo oɗo wati agogo jungo oɗo mori morɗi gasa mako rufiti ka ha balbe oɗo wati hufnere ha hore mako, gorko ɗo ɓorni riga mako pin be sallah ɓeɗo jala ɓeɗo hautindiri jungo maɓɓe.

Ɓingel debbo oɗo ɓorni riga mako oɗo feɗi be bottin, oɗo wati oldi daande guda ɗiɗi, nda oɗo mori hore mako mai o'rufitika obeddika be gasa attacmen brown kolo. Oɗo fauni dari ɗo voɗi.

Be do yara goldimmum on to goddo nana velo, a hauta goldinmum ma a wata madara a yara mau do do yara ,bikkon do yara, goldimmum do wo’’ina bandu sosai do nafa goddo bo ha bandu

Suudu, nda katiifa ɗo we’iti ha suudu mai, nda korowal, nda windo guda ɗiɗi, penti suudu mai ash be yelo, nda ɓe ɗo tanki suudu mai be taais, nda dow mai bo be pii-oo-pi ɗo penti danejum, be bob lamtarki maɓɓe.

pilatji ɓeɗo naftira ɓe pilat on ngam watugo nyamdu ha nder, a watan ndiyam to godɗo wari hama bo a hokkan mo pilat o esa nyamdu ha nder mai o nyama kanjum piledji do nufata.

Ɓingel debbo ɗo fauni suɗɗi gele mako golden be riga mako jungol kolor riga mai popul oɗo wati halagare ha jungo mako oɗo hauti jungo mako mai jogi gele ha bawo mako ɗon tabrawal jamdi kofi kolo be penti mahol saare mai danejum ha les mai bo orange.

Leggal tattase keccum, ndaa ɓikkoy haa dow leggal may, ɓe ɗo itta leggal may, ɓe naftira haa waɗugo haako, ɓe ɗo he’a ɗum waata haa dow nyiiri jalof, ɓe ɗo nyaama ɗum be kosulo. Ndaa junngo debbo, ɗo waati halagaare, wari ɗo itta tattase.

Sare ɗo maɓɓe be get kolo get mai ɓalejum nda mahol sare mai waɗaka plasta ɓe mahi ɗum be blog ha yonde sare mai bo, ɗon gene be ledaji dotti.

Shagowa manga ɓe ɗo wi'a ɗum supamaket ɓe ɗo sora biskit ha nder totton be ko nandi be mai, biskit ɓe ɗo nyama on ngam ittigo veelo mauɓe ɗo nyama bikkoi ɗo nyama ɗum belɗum sosai bo ɗo nafa ha bandu.

"Ɓikkoi ledde mangoro" boddum sosai ha ɓandu goɗdo ɗum furut on boddum sosai ɗo nafa goddo sosai ha ɓandu himbe do nyama mangoro ngam velugo hunduko be e ngam jamu ha ɓandu.

Sabulu detol ɓeɗo naftira be sabulu detol ɗon ha yiwugo, mauɗo ɗo yiwira, ɓikkoi, ɗo yiwira ɗo wo’ina ɓandu do itta putte ha ɓandu goɗɗo kanjum bote sabulu detol.

Dereke’en haa babal fijirle, ɓe ɗo vi'a babal fijirde may dambe, ɓe ɗo ɓorti duhi salla dammuɗi. Ɓe ɗo haɓɓi hunde haa junngo gorgotel. Gooto do’i gooto ɗo jooɗi haa leddi, gooto ɗo dari. Ndaa himɓe ɗo mofti hatton jooɗi laara fijirle maɓɓe.

Mashin karigo. Ɗo naftire be mai on haa hoosugo hunde ha ɓawo mai, ɗo ada koromje ɗo ada ndiyam ha ɓawo mai, ɗo ada ko nandi be banin be buhuji nyamdu. Kolo mai orench, ɗo mari kosɗe tati, boɗɗum sosai.

Nyiri marori jalof be kabej, be girinbins, be salat be he’’i ha sera be cokali ha nder paranti. ɓeɗo nyama ɗum on ngam ittugo velo, goɗɗo nyama hara velna honduko bedda botebo ha ɓandu sosai.

Urdi ''Dove''. Ɓe ɗo naftira bee urdi ''Dove'' on bo ngam uurnugo ɓanndu. To goɗɗo yiiwake fawno see hoosa urdi ''Dove'' mum suusa ɓanndu, ɗo uurna ɓanndu ''sosai'' goɗɗo uura.

Sare hander sare mai penti mahol mai boɗejum nda wind guda ɗiɗi nda esi fu guda ɗiɗi nda fulawaji ɓeɗo awi nda bokiji guda ɗiɗi ha chaka sare man fu bido tanki ɗum be intaloks ɗo voɗi.

Junngo ɓinngel debbo, o ɗo zaani lalle ɓaleejum wo'ini junngo maako, o ɗo waati halagaare haa kooli, junngo gootel be agooga, gootel bo be jawe.

Mota ɗo dari be fulawa ha domai be do habbi ɗum bo be leppol danejum be pinc be ɗo wati bolom bolon bo ha sera da fulawaje fere bo ha domai ɓe ɗo mabbi pilet nombamai ma be lat pol pink.

Shaagowa manga andira ɗum be supa maket. Ɓe ɗo sora hunde ɗuɗɗum haa nder mai. Ɓe ɗo sora biskit, ɓe ɗo sora cingam, ɓe ɗo sora madara, ɓe ɗo sora milo, ɓe ɗo sora hunde njareteɗam bi'eteɗum fossaklak, ɗum boɗɗum sosai. Ɓe o wara soda hunde.

Leeda spageti, ɓe ɗo defa spageti on gam nyamugo hara. Ɓe defa spageti mai be haako, ko ɓe defa jolof mai, ko ɓe defa be manja himɓe nyama hara. Boɗɗum sosai, nafa bo ha ɓandu.

Ɓingel debbo ɗo wailiti ɓawo mako dilla, oɗo ɓorni riga mako ɓalejum be salla mako zane didi didi, oɗo faɗi pade mako hasera mako nɗon kwano be katako wa'ugo bindi.

Hoore ɓingel debbo ɓe moori hoore maako mai sitayel kala kala ɗo vooɗi, nda mo moraata mo mai ɗo jooɗi ha ɓaawo ɗo waati jungo maako bo ha dou hoore maako oɗo ɓorni riiga maako bo pin.

Leda makaroni. Ɓe ɗo naftira be makaroni ha defugo, himɓe defa nyama. Ɗo harna, ɗo nafa ha ɓandu. Ɓe ɗo defa jolof mai, ɓe ɗo defa ɗum be hako, ɓe ɗo defa ɗum nyama ɗum be manja. Boɗɗum sosai ha ɓandu.

Mahol julurde, mahol mai ɗo penti be penti yelo be danejum sedda sedda, ha dow mai do bindi bindi arabia ha dow mai ɗon bindi lai la’il lallah mohammadara solillah be dammuɗe mai ɗo gefe.

Furut, furut boɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo, himɓe ɗo yara furud on ngam wo'ina ɓandu, ɓeddina goɗɗo njamu ɓeddina velgo honduko, furud ɗo nafa sosai ha ɓandu ɓii adama.

Saddere ɓeɗo naftira be mai on ha soppugo hunde, ɓeɗo soppira leɗɗe be mai, ɓeɗo soppira bo i’e be mai, ɗum ɗo soppita voɗa sankita i’e, sankita ledde ɗum boɗɗum sosai ɗo nafa ha sare be ha ladde.

Mayo: Ɓeɗo nanga liɗɗi ha nder mayo be nyama, ɓeɗo loti ha totton, ɓeɗo nyeɗa ndiyam mai yara ha sare, ndiyam mai boɗɗum sosai do nafa ɓiɓɓe Adama.

Maadi we'eteɗum on compilited bildin, nda ɗum ɓe ɗo ƴiɓi. Nda windoji haa sera, nda dammugal, nda katakoje be leɗɗe ɓe ɗo darni ɗum haa do.

Derkeje ɗo dari ɓorni rigawol Apc, oɗo wati fesinkap mako bulu, oɗo wati darugal gite, oɗo maɓɓiti hunduko lara.

Sare, get sare mai ɓokko ɓokko, nda lambatu ha yonde sare mai ɓeɗo waɗi daɓere ha dou mai, nda legal, nda bop lamtarki maɓɓe guda tati ha mahol sare mai.

Ɓikkoi leɗɗe lemun, lemun zaki ɓeɗo yara lemu on ɗo nafa sosai ha bandu ɗo welna hunduko, to goɗɗo dudai saatugo heɓa lemu mum ta’a ɓiɗɗa kofi yara, ɗum ɗo nafa sosai ha bandu ɓi'adama.

Oldi, ɓe ɗo naftira be mai on ha waɗugo oldi dannde, ɓe ɗo wadira yeri noppi, ɓe ɗo wada oldi ha jungo, ɓe ɗo waɗa oldi ha keesi be mai. Ɗum ɗo boddum sosai ha paune ɓikkon rooɓe.

Derkeje ɗo va’i ha dou pucchu, oɗo ɓorni riga blu be danejum, be sala ndamu ɗum, oɗo wati sos costei oɗo wati fesing cap bulu, be sos jungo, oɗo jogi ɓochol tappa pucchu mai dogga, ɓeɗo waɗa fijirde on ha ton.

Goɗɗo ɗo dari, ɗo ɓorni kot maako ɓaleejum be riiga haa nder daneejum ,be hunde daande maako boɗeejum. Ɓe ɗo waati darugal gite. Ndaa gooto bo debbo, ɗo dari ndaa pukaaraɓe bo ,ɗo ɓorni inifom maɓɓe dari, ɓe ɗo jogi koofi ɓe ɗo njala.

Ɗerken beɗo hauti hore ɗari. Beɗo borni kare boll mabbe kolo kare mabbe mai balejum be bulu. Beɗo wati sos mabbe balejum be padeji mabbe beɗo paɗi. Beɗo fija bol ɗon bo gam jartiki banɗu, banɗu goɗɗo jartan.

Sare nda dammugal sare mai ɗo maɓɓiti gefe bo ɗo maɓɓi nda varanda sare mai ɗo tanki voɗi nda gortugal bo ha damugal sare mai ɗo dari.

Derkejo ha ɓabal laɓugo hore, o yahi laɓi hore mako o wo’itin ka ɓe wanni mo be paune ha yeso, odo joɗi o borni riga mako danejum, oɗo waɗi yeri bo ha noppi mako.

Mota. Tarkirnga lawol, ɓeɗoo tankira kwalta on vo'itina labi be man, to ɓee rufi kwalta se ngawara nga tanka ɗum nga ɗikkitina voɗa sosai, nda lanyowo ha nder, nda derekejo gotobo ɗoo dari oɗoo dari ha sera mota mai ɓe ɗoo lara no ɓe lanyirta.

Himɓe ɗo dari, ɓe nayo, ɓe ɗo fauni wati jompa maɓɓe be gare. Goto jompa mako daneejum, goto bo bulu. Nda mo woni ha sera ɗo ma daneejum. Ɓe ɗo wati kifneeje, ɗiɗo o waati darugal gite, ɗo wati be agogo ha jungo. Nda goto bo ɗo dari ha ɓaawo maɓɓe. Nda dammugal sare bo ɗo maɓɓiti.

Nyiri marori, be taliya, be styu, be kusel ha dau mai. Ɓeɗo he'i kabej, tumatur, tingire, be kukumba. Ɗum boɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo. Goɗɗo nyama hara.

Palel lekki peewol ɓe ɗo yara ɗum on, ha yamɗutiggo to peewol nanngi goɗɗo, heɓa lekki may yara ɗo itta peewol, ha ɓanndu goɗɗo bo, heɓa jam ɓanndu mum.

Hako tingere, ɓe ɗo he’i ɗum wati ha nder roba be ndiyam. ɓe ɗo naftira be hakomai ha defugo hako, ɓe ɗo defa ɗum bannin, ɓe ɗo hauta ɗum be follere, be alayyaho, ɓe defa. Ɗo velna hako, ɗo urna hako sosai. Ɓedo he’a ɗum ha do jolof nyamira. Boɗɗum sosai.

Siprirol be sammusa doi wada ɗum be fulawa, be sos, tartase, be kusel, ɓe hauta ha nder mai ɓe tagga ɓe sa’a boddum sosai ɗo velna hundugo, ɗo nafa ha ɓandu to himɓɓe nyami ɗo hara.

Bo’angal ɗa kekenapeb ji ɗo sala ha tottun ,ɗa mota ɗa leɗɗe street light ɗa leɗɗe ɓo ha sera laɓi.

Pal, nda koromje ha palo mai ɓaleje, nda senta tebul maɓɓe bo ha chaka. Nda hoto maɓɓe do ɓili ha sera. Penti palo mai danejum nda hite lamtarki maɓɓe ɗo kunni ha dau. Nda tivi maɓɓe ma do kunni, ɗo woɗi sosai.

Ɓingel debbo oɗo dari ɓornirigawal mako jungol, ɗon pauni ha jungo riga mako mai, oɗo wati halagare ha kolel mako, oɗo dari ha ɓawo lambatu ndagene bo ha sera oɗo dari.

Ɓingel debbo ɗo jooɗi oɗo ɓorni rigawol maako ɓalejum be salla ɓalejum, oɗo ɓamti jungo maako gootel ha dou oɗo suddi gele ɓalejum oɗo waati oldi jungo ɓalejum oɗo jooɗi ha dou kapet ha ɓawo mai bo ɗon geene.

Butaali haa nder bokoti, ɓe ɗo defa butali ƴakka ɓe ɗo wula ƴakka, ɓe ɗo acca ɗum boo yoora, ɓe yaha ɓe sotta ɓe yaara innji nama, ɓe seɗa, ɓe laawa nyiiri, ,ɓe nyaama ɓe haara. ɓe ɗo harna gaari bee may yara, boɗɗum soosay haa ɓanndu.

Dereke'en ɓe ɗo dari nda tato ɗo ɓorti riga, ɓe ɗo duhi salla ɓe ɗo joogi kosɗe gorgotel, ɓe ɗo waɗa fijirde langa, nda himɓe feere bo ha sera ɗo dari lara fijirle maɓɓe mai, langa fijirde on je sankitikgo ɓandu be nango belɗum.

Sare ɗo maɓɓi be get majum mili kolo, ɓe ɗo maɓɓi sare maɓbe mai ngam ta hunde nasta, nda gefe sare mai ɗon fulawa be jamɗe, nda bop lamtarki maɓɓe mai gotel, yonde sare mai ɗo tanki be intalork nda goɗɗo bo ɗo dari ha yonde mai.

Ɓurɗi, ɓeɗo wuwa sudu on be majum, ɓeɗo wo’ina sudu sosai to sudu goɗɗo waɗi dodti heɓa burɗi mom wuwira, voɗa, ɗo beddina goɗɗo safta ha sare. Rooɓe ɗo naftira be burɗi sosai ha sareji maɓɓe.

Gasa ɓingel debbo. Ɓeɗo mori ɗum on be rivomji. Nda rivom mai kala-kala ɗon bulu, don orange, ɗon girin, ɗon kolo pink ngam paune ɓingel debbo.

Fanka ha dow be yiti lamtarkiji ha dow da windo ha sira da yiteji ɗo kunni ha sira maaji.

Rigawol njungol, kolo riga mai bulu, ɓe paune ha ndande mai, riga ɓikkoi roɓe on, roɓe on ɓornata rigaji mai, ɗo wo’ina debbo, debbo ɗo voɗa sosai.

Guraasa haa nder tekawe, haa dow guraasa may ɓe ɗo he’i kaarot, tattaace keccum, be kusel, ɓe ɗo hawta ɗum on nyaamira, ɗum ɓoɗɗum soosay haa ɓanndu, ɗo nafa goɗɗo bo haa ɓanndu mum, ɗo velna honnduko, ɗo harna goɗɗo.

Panɗe ɓe ɗo naftira be panɗe on ha ɗefugo nyamdu ɓe ɗo ɗefa nyiiri ɓe ɗo ɗefa haku ɓe ɗo ɗollira ndiyam ko a waɗa perpe'esu ha nɗer majum kanju on bote panɗe.

Omo viva, ɓe ɗo lotira kare be mai. Ɓe ɗo laiɓira tasaaje, ɓe ɗo sofna ɗum ha nder ndiyam ɓe wogga saare laaɓa wooɗa. Uuran sosai, boɗɗum sosai ha naftirgo.

Bingel debbo, odo jogi nyebbam hunduko ɓeɗo naftira be nyebbam hunduko on to hunduko goddo yori, wata nyebbam hunduko. odo mori morɗi makobo, odo wati bit odo wati yeri mako, borni riga mako joɗi.

Derke’en ɗiɗo ɓe ɗo fija bol, gooto ɗo wailiti ɓawo ɓorni limse boɗejum, gooto bo ɗo ɓorni limse bulu be danejum oɗo ɓaamti bol be kosɗe maako gootel.

Puccu ɓe ɗo wa’a ɗum haa yahugo jahaale, ɓe ɗo naftira ɗum boo haa lamlamɓe, ɓe ɗo wa’a ɗum ngam laamu, ɗuuɗɓe ɗo naftira bee mai haa saare laamu.

Ɓingel debbo oɗo mori gasa mako rufitika ha ɓawo, nda cukubo ɗiɗi ha dow hore mako, odo mobika wati ɗum be rivon mako, rivom mako bolle bolle, oɗo ɓorni riga mako bo danejum.

Pukaraɓe makaranta ɓeɗo ɓorni limci makaranta maɓɓe ɓe nayo, worɓe tato, debbo gotel, ɓeɗo dari wakkidiri nda goto ɗo ɓiddi gora maako haa shaka kosɗe maako, nda aji maɓɓe bo haa ɓaawo maɓɓe ɗo maɓɓiti ɓe ɗo jala.

Hako nyebbe ɓeɗo naftira be nyebbe on ha defugo nyamdu, ɓeɗo he’a nyebbe keccum defa, ɓeɗo wata ha nyamdu, ɓeɗo wata ha nder kosulo kanjum on ɓe vi'ata ɗum girinbins.

Sekko ɓeɗo ɓili silaawo haa ɓaawo mai, ɓe ɗo naftira be mai haa a dugo samme je gauri, daga laɗɗe be wartira saare, haa nder mai ɗon buhu be ɓurɗi vuwugo.

Nyamdu hander fade ɓeɗo lawaɗum. Nda fande laawirgal hander fande mai bedo lawa. Ndaa taso kurori be rufa kurori be lawa benda, be nyama.

Yonɗe sare. Sare mai ɗo maɓɓi ɓe get ɓalejum. Nɗa mahol sare mai waɗaka pilasta. Nɗa jamɗe jamɗe ha ɗow mahol mai, ha yonɗe sare mai ɓo, ɗon geni seɗɗa seɗɗa ɓe leɗɗi.

Biredi hautaɗe be geraɗe ha nder mai be tii ha nder kofi to goddo ummi fajiri heɓa tii mun be biredi mun hasita be mai hara ɗo harna goddo sosai ɗo nafa goddo ha ɓandu.

Tek awe watugo nyamdu, ɓeɗo wata nyamdu ha totton, ɓe wata hako ha totton, ɓeɗo wata ɗum sai ɓe wata ɗum ha nder firish nyamdu goɗɗo wonnata sam ɗum boɗɗum sosai.

Ɓikkon ɗo fijabol, ɓe tato ɓe ɗo fija bol gam ɓe sankita iyam bandu mabbe, ɓeɗo nana beldum ɓeɗo jala hunde mabbe.

Butali, ɓe ɗo sawi ɗum ha nder leeda, ɓe defi, ɓe ɗo nyama banne, ɓe ɗo wula nyama ɗum boɗɗum sosai.

Derkejo oɗo wa'i masin kosɗe ɗiɗi, oɗo ɓorni riga be salla be hifnere ha hoore, oɗo mabɓi yeso mako mai, oɗo wakki boro ha kesi mako, oɗo dilla, masin bodɗum sosai ha yarugo goddo jahale be babal kuɗe be makaranta.

Nyebbam wujugo ɓikkoi, ɓe ɗo wuja ɓikkoi pep peton ngam ɗiggugo ɓanɗu, ɓanɗu ɗiggita, voɗa, ɗelka. Kanjum on bote nyebbam mai.

Ɓingel debbo ɗo dari fauni dari. Ɗo duhi siket mako, be riiga, o ɗo suddi gele, o ɗo jogi boro ha jungo mako. O ɗo wati hunde jungo, be zobeji ha jungo mako. Nda fulawaji bo ha sera mako, ɗo awi vooɗi.

Marori Kecciri Ɓe Ɗo Sigidum Ha Ɗer Roɓa. Ɓeɗo Ɗefa Marori Mai, Ɓenɗina Lawa Nyiri Voɗa, Ɓe Wata Kula Ɓe hako be hauta Ɓe Nyama Ɓe Hara Ɗo Harna Goɗɗo Ɗo Vo’ina Ɓandu Goɗɗo Ɓo Sosai.

Derke’en ɓeɗo ɓorni limse bol dari ɓe ɗuɗɓe ɓeɗo ɓorni limse boɗejum be salla ɓalejum dammu ɗum, be sos boɗejum be paɗe borne goto ha yeso mabɓe ɗo ɓorni riga ɓokko ɓokko salla ɓalejum sos ɓokko ɓokko be paɗe ɓorne ɓe taskiti fijira.

Vamde guda tati ha nder sare ɗi ɗo nyama gene. Ɓeɗo naftira be vamde ha tirigo dongal yara ko hatoi, ɗo vawa himɓe ha ɓawo mun yara babalji fere-fere. Kanji somata sam. Nda leɗɗe ha sera mai ɗo awi.

Angalaje, ɓeɗo naftira bemai on ha defugo nyamdu, ɓeɗo wata hako, ɓeɗo sofna yara, ɓeɗo wata nder ndiyam dolla yara boɗɗum sosai ha nyaudugo pewol to goɗɗo nyami ko moɗi ko dolli yari boɗɗum sosai.

Hunde watugo turare wuta andiraɗum be bona, ɓe ɗo wata turare ha totton sai ɓe kunna ha yiite lamtarki sai resa ha suud ɗo urna sudu sosai, suudu ura vela woɗa.

Debbo ɗo jooɗi, moori gasa mako vooɗi, mooɓi ɗum ha ɓawo o hauti ɗum babal gotel oɗo ɓorni riga maako bulu ɗo vooɗi sosai.

Himɓe ɗo dari, ɓe nayo, ɗiɗo ɗo titindiri, goto bo ɗo lara ɓe, goto ɗo ɓorni jompa mum be sarla be gaare be hifnere, goto ɗo ɓorni jompa mum be sarla be hifnere be daarougal gite, oɗo jogi jungo goto, oɗo jogi woya maako bo ha jungo, goto ɗo lara ɓe, be jompa maako bulu, be daarougal gite maako be hifnere, nda goto bo dammuɗo ha ɓawo maɓɓe, oɗo dari laara ɓe.

Babal nyamugo nyamdu, ɓe ɗo sora nyamdu kala kala ha totton, nda ha himɓɓe joɗata ɓe sigina ɓe nyamdu ɓe nyama be hara, ko ɓe wattina ɓe hunde yarugo ɓe yara ɓe joɗa ha totton ɓe siwta, nda colo penti toton mai orance nda ha les me bo ɗo tanki be tais.

Paali jarateeɗam, anndiraaga be suweps, mirinda, pop koola, supurayit fanta. Ɓe ɗo yara ɗum on, haa saare, haa lamar. Ɓe ɗo naftira be maajum, ɗum boɗɗum soosay haa ɓanndu, ɗo nafa goɗɗo haa ɓanndu soosay.

Ɓingel debbo ɗo safiti hore mako moɓi ka ha ɓaawo, hautika be rivon. O ɗo wati yeri ha noppi mako. O ɗo wati fauda ha yeso, be jambaki ha hunduko. O ɗo wati gazal ha gite, be aishado ha dou gite be geram, gazal ha dou geram, o ɗo ɓorni riga mako daneejum.

Yeri be agoogo junngo ,be oldi ,be rivon. Ɓe ɗo naftira be yeri on haa watugo haa noppi ,ɗo ɓeddina debbo dereke, ɓe ɗo waata agoogo bo haa junngo, ndaa oldi daande, ndaa rivon bo, ɓe ɗo moorira bikkoy haa dow hoore.

Ɗer julurɗe, be ɗo wo’ini nɗer julurɗe mai be penti, penti yelo. Beɗo wo’iti kapetji ha be julata. Nɗa babal mimbari, je liman ɗarata waɗa huɗuba ɗo tarni be jamɗi.

Ɓinngel debo ɗo dari, ɓorni riga maako juɗɗum, o ɗo fawni junngo maako ɗiɗi fuuh be lalle baleejum, o ɗo waati junngo gootel, o ɗo waati agoogo junngo, haa junngo gootel o waati oldi be halagaɗre, o ɗo suddi gele maako haa ash kolo.

Debbo oɗo ɓorni limse maako dari, oɗo ɓorni riga be siket oɗo hauti jungo maako ɗiɗi, oɗo waɗi halagaare gotel ha koli maako, nda gotel bo ha koli gotel oɗo hauti dari.

Bututu ɓe ɗo naftira be mai on ha siwigo nyebbam, ɓe ɗo siwira ndiyam fu ɓe ɗo siwira manja, ɗum lawol goɗɗo watan ɗum ha nder jarka sai wayla nyebbam mum ko ndiyam ɗum ɗo nafa sosai.

Derkejo ɗo ɓorni riga maako riga ɗo mari paune, orensh be ɓaleejum o ɗo waati oldi haa daande makko o ɗo jala nda o penti gaasa maako o ɗo waati jungo haa nder jiiba.

Nyebbam hunduko, roɓe ɗo faunira be nyebbam hunduko on gam vo’ungo hunduko to hunduko goɗɗo yori wata nyebbam hunduko ɗo wo’’ina hunduko sosai.

Bawoasudu da ɓaɓal yiwugo da ɓaɓal ɓedo jerni pali sabulu, urdi be shampo lotugo hore da babal sigugo tawol be hunde ɓedugo kare tayis do takki hamahol mai be ha leddi mai.

Daaroɗe gite, himɓe ɗo wata daaroɗe on ngam paune, woɓɓe fere bo ɗo wata ɗum ngam nawugo gite, to gite goɗɗo ɗo nawa sa’i go ɓeɗo hokka ɗum daaroɗe wata ha gite.

Shago sorugo pali urdi, ɓe ɗo susa urdi on ha ɓandu, ɓe ɗo susa ha kare ngam ittugo lammari, goɗɗo to susi uran ɓandu mun uran sosai.

Toggol jungol, ɗum koltugal rooɓe on, rooɓe on ɓorna ta ɗum, faunira ɓedda voɗugo ɓedda paune.

Keke ɓeɗo naftira be keke’on ngam yahugo babalji. mauɗo ɗo va’a, ɓikkoi ɗo va’a, dotti'en ɗo va’a. keke boɗɗum sosai ha dillugo babal.

Sare do mabbi be get kolo get mai balejum be buraw dammugal tabrawal petel ɗo maɓɓiti da bop lamtarki mai ha mahol sare mai yonɗe sare mai ɗo tanki be gene sedda be leddi do vodi sosai.

Dining table babal nyamugo, ɓe ɗo siga nyamdu ha dou mai, himɓe wara joɗa ha dou koronje mai nyama nyamdu, ɗo voɗina suudu sosai, ɓe ɗo siga ɗum ha palour.

Mota ɗo dari ha kombi mayo, nda mayo ha sera, nda geneji bo ha sera, nda leggal ɗo dari, nda babal jarandi, mota mai ɗo dari.

Abarba bikkon leɗɗe on, boɗɗum je nafata ha bandu ɓe ɗo taita ɗum nyama, ɓeɗo nama ɗum ɓo wartira ɗum jus ɓe yara, ɗum boɗɗum sosai ha ɓandu goɗɗo ɗum ɗo nafa ɓo sosai ha ɓandu goɗɗo.

Fulawa. Beɗo aawa fulawa on ha sare, ko ha babal kudɗe. Ɗo wo’’ina babal sosai l. Fulawa boɗɗum sosai ha sare ko ha babal kugal ɗo vo’’ina sare sosai.

Bikkoi derken bedo jeri lahi bedo borni limse bol mabbe ,hasira be do dari woɓbe fere do borni karesare dari hasira beohataskitina fijirle bol mabbe dagoto hayese o do turi habdugo ata bol be fija.

Korowal joɗugo guda ɗidi ɓe ɗo siga korowal ha sudu, ɓe ɗo siga ha palo ngam siutare to hoɓɓe wari a werna ɓe ha dow korowal ɓe joɗa.

Goɗɗo ɗo wa’i hado keke, kosɗe ɗiɗi, oɗo wati jompa mako bulu oɗo duhi salla mako jens oɗo paɗi paɗe mako bo danejum, ɗo jogi jarkaji yelo guda ɗiɗi, oɗo wakki boro bo ɓalejum ha bawo mako.

Jungo debbo oɗo wati oldi ha jungo mako mai, oldi ɓeddina debbo woɗugo, be paune, to debbo pauni wata oldi mum ɗo woɗa sosai.

Blanda ɓe ɗo naftira be blanda ha dirɓugo hunde, ɓe ɗo dirɓira nyebbe, ɓeɗo dirɓira aya, ɓe ɗo dirɓira tattasai, ɗum boɗɗum sosai ha dirɓugo hunde, dou dirɓa kuje voɗa, goddo hauta ɗum ha hitte lantarki dirɓa kuje vo’ina.

Finordu ɓeɗo wata finari on ha nder be finira, To ɓe danyi ɓingel keccel ɓe wata finari ha nder se ɓe fina ɓingel ɗo ɓedina ɓingel woɗugo ɗo ɓedina ɓingel ɓo pawne mauɗo ɗo fina bikkoi ɗo fina.

Nda ɓikkoi rowɓe ɓe ɗiɗo, ɓe ɗo dari. Ɓe ɗo waati lalle ha jungoji maɓɓe ɓe ɗiɗi fu. Ɓe ɗo wati hunde jungo ha jungo maɓɓe. Ɓe ɗo jogi waya ha jungo maako. Ɓe ɗo fauni waɗi geleji maɓɓe.

Karas ɓe ɗo aawi ha nder leddi fuda, ɓeɗo nafttira be carot ha babal ɗuɗɗum, ɓeɗo he’a ɗum nyamira nyamdu, ɓeɗo he’a ha nder jalof nyama, do vo’itina bandu be gite ɓeɗo yakka ɗum bani tan ngam wautungo bandu be gite.

Hore bingel debbo odo mari hore mako vodi, odo rufiti dum ha bawo, odo rufiti ha yeso ,odo mobi gasa mako hauti ha chaka, odo fauni jodi.

Faundecon, Roɓe ɗo Faunira bemai ha Watigo ha Yeso, Yeso Voɗa itta Putte, be Ɓattarre, ɗo Mari Kolo Fere-Fere, Kolo wan, Kolo Tu, Tiri, For, Fayif, Sis, Sevin, Ett, Nayin, Ten. Komoi be Kolo je Jaɓata Yeso mum.

Fonko lekki, ɓeɗo naftira be lekki on ngam njamu ɓandu goɗɗo to satai heɓa lekki mo yara ɗo vallita sosai ha njamu ɓandu goɗɗo.

Gada ɓeɗo ati ɗum be jamde jamde, ɓe ɗo waɗa gada on ngam himɓe sala ha mayo, ɗum lawol ndiyam on sei ɓe waɗa gada ngam mota sala, himɓe kosde sala, nda ndiyam ha les mai be gene, nda jamdi hite lamtarki bo, be jamde mum ha nder ndiyam mai.

Paalel nyebbam kanunfari, ɓe naftira ɓe kanunfari on ha nyaudugo hunde ɗuɗɗum, ɗo nyauda pewol ɗo nyaunda ɓalli to goɗɗo satai heɓa nyebbam mai yara, ko kuma wuja nyebbam mai ɗo nafa sosai ha ɓandu ɓi aadama.

Ɓurɗi ɗo haɓɓi joɗi ɓeɗo naftira be burɗi ha fuwugo saare be vuwira sudu ɓe vuwan palo ɓe vuwa basudu ɓe laɓɓina tas ɓeɗo vuwira kiccin ɓoɗɗum sosai ha laɓɓingo saare.

sare, ha ndes sare mai don taprawal koo taprawal mai danejum, nda windo be jamde hasara windo mai do penti danejum, ha les mahol mai do wadi peshi do mai be do badi plasta orange, nda ɓundu ha des sare mai be do mabbi be mabode, nda guga be ɓoggol to goddo ummi wara wata nyeda diyam hander mai.

Bokiti jamdi, ɓe ɗo Naftira bemai'on ha Sare, ɓe wata Ndiyam ha nder, ɓe yiwira, be lotira ɓe Laiɓira, ɓe ɗo darna Ndiyambo ha totton ɗum Bodɗum Sosai ha Naftirgo.

Babal ɗo we'iti, ɓe tanki babal mai be intalok nda ɓe ɗo awi fulawaji bo ha seramai, nda fulawaji juɗɗi nda oepetel nda leɗɗe ji bo ɗo dari nda motaji bo ha ɓawa leɗɗe mai ɗo dari.

Derke’en nayo be do dari tata doborni jompa be salla, be ifinere goddo do borni jompa be salla be gare rowati kifinere ha hore maho be darugal gite.

Les faunirga rewɓe, rewɓe ɗo nyota faunira bemai ɓe ɗo nyota siket be riga, gudel be riga ko riga judɗum, kolo les mai dak popul, be laila ha dou be ston debbo to fauni bemai ɗo vooɗa sosai.

Himɓɓe ɗo dari ɓe ɗoo ɓorni kare bol maɓɓe ha babal fijigo bol woɓɓe fere ɗo ɓorni riga danejum nda himɓɓe ɗiɗo ɓo ɗo ɓorni riga oranc be bindi ha bawo riga mai ɓe ɗo fijira bol.

Himɓe ɗuɗɗum ɗo mofti bedo dari dari woɓɓe fere ɓo do dari ha tou fere bo do joɗi himɓe mai fu ɓe ɗo wati kifneje bodejum be danejum ɓe ɗo dari da woɓɓe fere ɓo ɗo ɓorni limse danejum ɓe do dari vola.

Dessaare ha nder sare mai bo ɓeɗo tanki be intalok, nda babal darnugo mota ɗo waɗi danki mai, nda bob nantarki, nda babal sitef fere be njamɗe njamɗe bo ha sera.

Babal tappugo koromje, ɓe ɗo piya koromje on ɓe ɗo wata ɗum ha saare, ha palo, to himɓe wari joɗa, ta goɗɗo somi bo wala ha dow me siuta.

Saare. Ɓe ɗo aawi fulawa ha nder maare, ɗo vooɗi. Haa sera, fulawa ɓokko-ɓokko, haa sera ɗo bo fulawa boɗejum. Nda windo saare mai mahol saare mai ɗo penti daneejum. Nda tiyo yarnugo ndiyam, gam ta fulawa mai yora. Nda debbo fere haa to, o ɗo ɓorni kare maako, o ɗo suddi himaar. Nda bokiti guda ɗiɗi.

Derkeje ɗo dari ɗo borni jompa mako be salla ɗo jogi jungo mako gotel bo be hunde dabinnya fere bogorko do dorniri kabalejum be salla mako jen bulu je pade mako balejum ha dir chago tabrawal chago mai bo kolo mai yelo ododaji.

Korowal ɓeɗo jerni ɗum ha nder sudu boɗɗum sosai haa siwtare. To goɗɗo wari joɗa haa dow mai siuta, to somi bo wala forta, ɓeɗo joɗa lara tivi, ɓeɗo joɗa ha dow korowal yeuta. Haa dow korowal mai ɗo mari filoji, kolo korowal mai milik kolo be burawun.

Bu’angal lawol. Nda goɗɗo ɓe keke mako, oɗo borni jompa oɗo wati hifnere danejum. Nda robe bo ɓe nayo ɗido ha yeso ɗo dari be himarji, ɗido bo ha ɓawo goto ɗo Suddi gele. Nda wo’inoɓe machin ha les leggal ɓe ɗo joɗi, nda kolta bo ha Sera lawol.

Derke’en ɗo ɓorni kare bol maɓɓe ɓedo taskiti fijilre ɓeɗo ɓorni kare mai bulu woɓɓe fere bo danejum be paɗe mabɓe ɓe ɗo taskiti fijilre.

Hore leeso be wal drop ha ɓawo mai, ɓeɗo naftira be leso on ha we'utugo ha sudu ɓe yowa katifa ha dou mai himɓe wala siuta, wal drop ɓeɗo wata kare be shiriya ha nder ngam ta kare goɗɗo sankita boɗɗum sosai ha naffa sudu.

bikkon noppi, beɗo via dum yari robe do wata dum ha noppi, ɗovo’’ina debbo ɗoɓeddina debbo bo voɗugo

Piya ɓikkoi leɗɗe on ɓeɗo nyama Ɗum sosai ɓeɗo nyama Ɗum be bread ɓeɗo nyama ɗum mere banni ngam velnugo Hunduko be nafu ha ɓandu

Himɓe vurti ha nder babal ɓe ɗo ɓorni jampaji maɓɓe be gare be ifinere nda ɗan sanda bo ha sira maɓɓ ɓe yenifon mako ɓe ɗo dari.

Fonko lekki, lekki on je hunde nafata goddo ha bandu to goddo velnai heba lekkimo moda heba dama sosai ha bandu do wallita goddo ha jamum.

Hunde faunurgo eɗo naftira be mai on ha paune, debbo nda gazal ɓalejum, da gazal burawn, nda nyebbam hunduko, be fauda, be jambaki, be palel humra, eɗo naftira be mai on ha faunurgo debbo fauna voɗa.

Firish ɗo kunni, firish mai ɗo kunni yite, ha nder. Ɓeɗo naftira bemai on ha adunugo hunde ta wonna, ɓeɗo wata ndiyam on fewa ha nder himɓe yara, ko jarateɗam nda hadou maiboo blanda ɗo dari, be kofi guda ɗiɗi, ha sera mai bo don loode bodejuum ɗo maɓɓti.

Derke’en, ɓe joi ɓe ɗo dari. Gooto ɗo ɓorni jompa be sarla be hufineere haa dow hoore mum. Luttuɓe bo, ɓe ɗo waati kare peppetel, ɓe ɗo wakki hunde siyaasa je APC, ɓe ɗo dari. Nda himɓe feere bo haa ɓawo maɓɓe, gooto ka ɗo ɓamti leemaru mum dari haa ɓawo.

Mahol makaranta ɓeɗoo zani goigoi ha mahol mai, ɓeɗo vindi abcd be arabia bo ɓeɗo vindi alifun ba'un ta’un be sha’un, penti mahol makaranta mai pink nda gene ha leddi.

jabɓe ɓe ɗo naftira be jaɓɓe on ha harnugo gari, ɓedo sofna jabbe ha dollugo lekki.

Ɓikkoi ledde, ɓeɗo taiti ɗum waɗi ha nder taso, kankana, lemu, ayaba, apul, to hunduko goɗɗo velai ko goɗɗo satai vi'a ɗum heɓa ɓikkoi leɗɗe nyama yara, ɗo vo'itina hundugo do vo’itina bandu sosai.

Huunde sankitiggo bandu andira ɗum be exercise ɓe ɗo hauta ɗum on ha yite lamtarki, to goddo wainga ɗo sankita iyam ɓandu goɗɗo sosai, ɗo ustina goɗɗo bo teddenga ha bandu ɗum boɗdum sosai ha ustugo bandu.